Paɣa n ʒi du duɣugu ni o maanila maha kurifooti ʒɛmi ka silba piɛlli tam dizuɣu ka o ŋmɛ maha maa niŋ gbambili shɛli ni gbambihi ayi n ʒɛ paɣa maa tooni gbambili yini nyɛla zaɣ piɛlli ka yini nyɛ zaɣ nuɣso paɣa maa yɛla liiga nuɣso ka bob bobga ka yɛ liiga ka di kama gba nyɛ zaɣ nuɣso mini zaɣ tankpaɣu

Na laɣangu n boŋo nanim nyɛla bin galisi n bɛ laɣangu ŋo puuni nanim maa tola lɛma lɛm maa kama nyɛla zaɣ ʒiɛhi nanim maa pam gobla chinchina shab gobla chinchin piɛla ka shab gobi chinchin ʒiɛhi bi kpambalibi nyɛla ban ʒiya ka gbubi nam tiɛri

Zabiri malibu shee n boŋo nachimbili nyɛla ŋun maandi ninkurigu zuɣu ninkurigu maa o zaŋla tanpiɛlli n pili ninkurigu maa ŋun maandi zabiri ŋo nyɛla ŋun pili woliɣi dozim ka ga agogo dozim ka yɛ liiga piɛlli

Bipuɣunbili nyɛla ŋun lori o kpee o kpee ŋo ʒila o naba zuɣu ka o zaŋ afi tim o zabiri maa ni n saɣari ni o loo bipuɣunbili maa yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ka di porisi porisi zaɣ piɛla piɛla bipuɣunbili so o ni lori ŋo gba nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka teegi o naba n ʒiya

Palli malibu shee n boŋo ɛskavɛta nyɛla din bɛ boɣali ni n toori tankpaɣu niŋdi tipa nimatipa maa nyɛla tipa ʒiɛ ka tipa so gba ʒɛ o luɣuli zuɣu ka gba nyɛ zaɣ ʒiɛ a yi yuli nimaani boɣa titali nyɛla din biɛni di puuni ka bi gbiri tankpaɣu ŋo n toori niŋdi tipa nim maa ni

Shito karili n boŋo chinchina shitoɣu n nyɛli chinchina maa yaɣaya shitoɣu ŋo puuni ka paɣa maa ʒi di puuni n kohara o ku nyɛla ŋun la n ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ paɣa maa nyɛla paɣa titali chinchina maa yaɣaya di ka di balibu balibu maa ku galisimi n pali shitoɣu maa puuni